Nges'khathi sika 2020 kwafa abantu abanengi bebulawa ngumkhuhlane wecovid. Abantu bafunda ukuthi uma usesibhedlela, usebenza esibhedlela kumele ugqoke impahla eziyakuvikela emkhuhlaneni enjenge covid.

Bacecile abantu bezempilakahle. Bayaziqhenya ngomsebenzi wabo. Laba bantu baqakathekile kakhulu emphakathini ngoba bayasisiza kakhulu. Ngakho ke, umphakathi umele ubahloniphe ngaso sonke isikhathi.

Kulomkhuhlane osuhluphile okuthiwa Yi mpox. Lo mkhuhlane ubuhlungu njalo uyingozi umuntu uyaqhubuka umzimba wonke engabanjwa yilo umkhuhlane ngakhoke abezempilakahle sebefunda abantu ngawo lo umkhuhlane

kuqakathekile ukuthi abantu bahambe esibhedlela bayophiwa umjovo eminye imijovo iqakathekile ngoba iyavikela abantu emikhuhlaneni eminengi ngesikhathi secovid abantu abanengi bajovwa yikho nje bephila lamanje

Kwesinye sikhathi kuvame ukuthi abantu bayabizwa esibhedlela ukuthi bejovwe ngabo Dokotela .Lokhu kuqakathekile ngoba kuyavikela emikhuhlaneni ehlukeneyo.

Bacecile abantu bezompilakahle , kukhanya sebeqedile umsebenzi bayajabula kakhulu laba bantu, ngabantu bekhanya bebancane kakhulu lokhu kuyajabulisa ukubona ngoba uma umuntu evela emsebenzini kuyajabulisa ukuthi laye ake aphumule.

Kuqakathekile ukuthi ngendawo lendawo ibe lamanzi ahlanzekileyo. Amanzi ayimpilo. Omama bavame ukuvuka ekuseni besiyawadinga amanzi ngoba befuna ukuwasebenzisa emakhaya ngakho ke kuqakathekile ukuthi indawo ibelendawo lapho ethola khona amanzi.

Uma ungezwa kahle kuqakathekile ukuthi uhambe uyesibhedlela uyedinga usizo. Akukhethelekile ukuthi ungumuntu onganani ungabe ungumntwana ungabe ungumuntu omdala kuqakathekile ukuthi uma usizwa umzimba wakho ubuhlungu uqonde esibhedlela bayekujova.

Ijaha aliphilanga kahle engqondweni. Uhlezi uyacabanga uzama ukuzwisisa ukuthi kuhamba njani empilweni. Kuqakathekile ukuthi sisize abantu abalohlupho engqondweni.

Kudala sikhula abadala babesithi inyembezi zendoda ziphelela esifubeni, lokho akusoqiniso ngoba labo obaba sebehlukunyezwa, ngakho bazwa ubuhlungu becine bekhala. Kuqakathekile ukuthi umuntu ongubaba uma elento emhluphayo enhlizweni ekhulume labanye sebengamnceda.

abantu bayakhuthaza ukuthi baxoxisane labanye uma kulento ebahluphayo empilweni lokhu kubizwa ngokuthiwa yi therapy lokhu kuyasiza ngoba uma umuntu exoxa lomunye inhliziyo yakhe iyakhululeka

Esibhedlela kuqakathekile ukuthi kuhlale kuhlanzekile, ngakho ke abezempilakahle bavame ukufaka amabhakane akhuthaza abantu ukuthi begcine indawo ihlanzekile. Uma ulutho luchithekile luyingozi kakhulu ngoba umuntu sengatshelela alimale.

Kuqakathekile ukuthi isibhedlela sihlale sihlanzekile njalo kuqakathekile ukuthi isibhedlela sibelemitshina ephucukileyo leyimitshina iyenza umsebenzi wabo dokotela labomongikazi ubelula kakhulu uma isibhedlela singela mitshina basuke bathwale nzima ekwelapheni abantu.

Ngokuya kwesikhathi abantu bazathathelwa imisebenzi yimitshina nanko ke isikhona imitshina esetshenziswa esibhendlela okuthwa ngamarobot leyomtshina iyenelisa ukwenza umsebenzi ovame ukwenziwa ngabantu.

Uma usana olusanda kuzalwa kuqakathekile ukuthi abesibhedlela behlole ukuthi akulanto na, elihluphayo lolusana. ngakho ke uma umama esanda kuzala uyahlala phansi alinde ukuthi abesibhedlela bathini, engakahambi lomntwana ekhaya.

Bajabulile abantwana besikolo sebetshayisile ezifundweni zabo babone kungcono ukuthi bame phandle bathathe umiphikitsha ngobunengi bejabula lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba bayathola ukuphumula labo bantu basebenza kakhulu phela abantu labo.

Minengi imitshina esetshenziswa esibhedlela ngabo dokotela leyo mitshina iyasiza odokotela umabehlola umuntu ongezwa kahle imtshina leyi igoqela umtshina okhangela iBP igazi kanye nje lokunye

Ezibhedlela kumbe ezikolo kuvame ukuba lendawo lapho okugcinwa khona amabhuku asetshenziswa ngababalisi kumbe ngabodokotela, esibhedlela lawo mabhuku asetshenziswa ngodokotela ukuze bebale nxa kulento ebahlukumezayo.

Sokulelanga elafakwa eceleni elokukhumbula abantu ababulawa ngumkhuhlane wetshukela. Lowu mkhuhlane uyingozi kakhulu ngoba uhlupha abanengi abantwana kanye labantu abadala, kuqakathekile ukuthi umuntu ahambe esibhedlela ayehlolwa.

Kulezinsuku iskhona imota esetshenziswa esibhedlela. Leyo mota iqakathekile ngoba iyagijimisa umuntu ongezwakahle esibhedlela. Uma umuntu engawelwa yingozi esendlelen leyo mota iyabuya iyomthwala imfikise esbhedlela esaphila. Leyo mota iqakatheke kakhulu.

Esibhedlela iminyango imele ihlale ivulekile lokhu kuyasiza kakhulu ukuthi umoya ovela ngaphandle ungene ngoba indawo ingahlala ivalekile abantu bacina sebephefumula umoya ongayisiwo ogcwele imikhuhlane.

Isigaba lesigaba sivame ukuba lemota okuthiwa yiambulance. Leyi imota iyasiza kakhulu ngoba iyasiza umuntu olimeleyo kakhulu ngokuphangisa engakayi esibhedlela. Ngakho uhulumende kumele athenge izimota lezi ezinengi.

Zinengi indlela ezisetshenziswayo ezibhedlela ukuthola ukuthi umuntu ubulawa yikuyini . Kwesinye isikhathi bayathatha umthambiso ,amathe kumbe igazi lomuntu befake esigubhini esincinyane . Besebehamba laleso sigubhu endaweni okuthiwa yi laboratory beyehlola ukuthi kuhamba njani .

Isibhedlela kumele sihlale sihlanzekile. Lokhu kuyabiza kakhulu ngoba imikhuhlane ngezake imemetheke. Ngakho ke izibhedlela ezinengi ziyaqhatsha abantu ukuthi bezigcine zihlanzekile.

Kuqakathekile ukuthi esibhedlela kuhlale kuhlanzekile. Kulezinsuku izibhedlela ezinengi zifaka izitulo phandle. Kulezi zitulo abantu abalande ukuzobona abagulayo bayahlala phandle, besalindile.

Ungahamba esitolo esithengisa imithi uyahlangana lemithi eminengi ehlukeneyo. Imithi le iyabigcwele ematafuleni loba ematshelufini. Kuqakathekile ukuthi uma ugula uqonde khona uyathola usizo.

Ukugula kuyinto ebuhlungu kakhulu abanengi abantu bayesaba ukulaliswa esibhendlela kodwa akumelanga sihlele sisevalweni ngoba kulezinsuku sebekhona odokotela abenelisa ukusisiza.

Umkhuhlane wenhliziyo uhlasela abantu abanengi elizweni ngakho kuqakathekile ukuthi abantu befundiswe indlela zokuzigcina uma belomkhuhlane lowo.

Ukhona umkhuhlane ovame ukuhlukumeza abantu. Lowu mkhuhlane wenza isikhumba sakho silume, njalo nxa siluma khonaphana siyakhona ukuba bomvu siphume amaqhubuqhubu. Lowu mkhuhlane uyelapheka ungaqonda esibhedlela.

Ukugula kuyinto ebuhlungu kakhulu ngakho kuyakhuthazwa ukuthi uma umuntu engezwa kuhle eqonde esibhedlela lapho ayothola khona usizo. Kulabodokotela labomongikazi abazamgcina umuntu aze asile.

Umkhuhlane wetshukela ngumkhuhlane obuhlungu kakhulu. Ubulala abantu abanengi, inengi labantu libulawa ngumkhuhlane wetshukela kodwa abakwazi ukuthi bayawugula. ngakho kuqakathekile ukuthi umuntu bengathola isikhathi evakatshele esibhedlela ayehlolwa. Bavame ukuhlaba umuntu umunwe bethathe igazi ukuze behlole ukuthi ulomkhuhlane wetshukela na.

Ukunyela kubuhlungu kakhulu, lokhu kungabangelwa yikukhaba ilitshe kumbe ukukhubeka uzihambela. Kulendlela ezinengi ongazisebenzisa ukuze ubuhlungu lobo bunganani buyaphela.

Minengi imikhuhlane ehlukumeza abantu kwesiny' isikhathi leyo mikhuhlane ihlukumeza ikhanda, ngakho ke umuntu uyahlala phansi abambe ikhanda ngoba esizwa ubuhlungu, kuqakathekile ukuthi uma usizwa ungezwa kahle uqonde esibhedlela.

Kuqakathekile ukunika abantu uthando abangezwa kahle ,lokhu kuyabasiza njalo kuyabanika amandla okuthi baqinisele baze basile , ngakho ke ezibhedlela kuvame ukudlula abantu abanengi betshiya amafulawuzi kanje labo doli abayinhliziyo.

Kulezi insuku abezempilakahle sebenxusa abantwana besikolo ukuze babajove. Lokhu kuyabasiza ngoba kubavikela emikhuhlaneni eminengi. Lemikhuhlane, igoqela iCovid, kanye leminye imikhuhlane, ehlukuluza imizimba.

Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle behlale bevale amakhala. Lokhu kuyabavikela emikhuhlaneni ehlukeneyo. Eminyakeni edlule abanengi abezempilakahle belula emhlabeni bebulawa yiCOVID ngoba babengayazi ngakho abazange bevale amakhala.

Kuqakathekile ukuthi umuntu engazizwa kahle ehambe esibhedlela. Sebekhona odokotela abangomama abangakusiza lawe nxa ungezwa kuhle. Lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba labo omama sebenelisa labo ukwenza imisebenzi efana leyabo baba.

Isikhona imitshina esetshenziswa esibhedlela ukuhlola amaphaphu omuntu leyo mitshina iqakathekile ngoba abezempilakahle bayenelisa ukuhlola bebone ukuthi kwenzakalani emzimbeni womuntu bengakamhlinzi.

Isikhona imitshina eminengi esetshenziswa esibhedlela ukulapha abantu eminye imitshina isetshenziswa ngaba dokotela ukuhlola umizimba womuntu, umuntu uma engezwa kahle uyahanjiswa esibhedlela besebenzise imitshina ephucukileyo ukuthi babone ukuthi ubulawa yikuyini.

Ezibhedlela kulendawo ezinengi lapho okuhanjiswa khona abantu abangezwa kuhle lezindawo zilama laboratory abaLaboratory bahlola igazi matshe isikhwehlela kumbe umthambiso womuntu ongezwakuhle.

kuqakathekile ukuthi indawo esibhedlela lapho abahlola khona imithambo legazi labantu ihlale ihlanzekile lokhukuyasiza kakhulu abasebenza khona ngakho ke futhi kuqakathekile ukuthi abantu benanzelele lapha abasebenzela khona

Kulendlela ezehlukeneyo ezisetshenziswa ngabezempilakahle ukuhlola imikhuhlane. Lezindlela zigoqela ukuhlola umthambiso womuntu ongezwa kahle. Lokhu kusetshenziswa uma befuna ukuhlola umkhuhlane ohlukumeza umuntu.

Umsebenzi wesibhedlela unzima kakhulu ngakho kuqakathekile ukuthi udokotela kumbe umongikazi engathola isikhathi ahlale phansi aphumule ngoba kuqakathekile lokhu ukuphumula kuzamsiza

Kulezinsuku kulemitshina eminengi esetshenziswa ngodokotela ukuhlola umuntu ogulayo. Leyi mitshina igoqela umtshina okhangela amathambo aqamukileyo emzimbeni womuntu. Kuqakathekile ukuthi umuntu engalimala ehambe esibhedlela beyemhlola.

Uma umuntu ebulawa ligcikwane le hiv abesibhedlela bavame ukuthatha igazi lakhe behlole ukuthi umuntu ulamasotsha omzimba anganani

Uhulumende uvame ukuthumela abantu ezikolo besiyabona ukuthi abantwana bafunda kahle na bayabhoda belunguza bexoxisana lababalisi kanye labantwana besikolo lokhu kuqakathekile kakhulu njalo kuyajabulisa ukukubona .

Ezikolo eziphezulu abafundi abafundela ukuba ngudokotela bavame ukusebenzisa udoli ukufunda. Laba odoli bagoqela udoli okuthiwa yi skeleton lowodoli uyabe ungamathambo njalo kuyabafundisa ukuthi bebekwazi ukuthi uma umuntu engezwa kuhle benzenjani.

Ukhona umtshina osetshenziswa ngabodokotela ukuhlola ukuthi kuhamba njani esiswini somuntu lomtshina ubizwa kuthwa yi ultrasound uqakathekile ngoba odokotela benelisa ukubona okwenzakalayo esiswini somuntu bengakaqalisi ukuhlinza.

Umtunt' engephuka ingalo, iskhona into engafakwa imncedise ukuthi ingamthunuk' uma ehamba. Leyonto iyasbamba isandla kumbe ugal ugalo lomuntu ukuze lunganyikinyeki nxa ehamba. Kuyasiza kakhulu ukuthi lusile.

Imitshina esetshenziswa esibhedlela iqakatheke kakhulu. Kulemihlobo lemihlobo ehlukeneyo eminye mincinyane eminye mikhulu kodwa leyomtshina iyenza umsebenzi iqakatheke kakhulu.

Ikhona imitshina esentshenziswa esibhedlela uma behlinza umuntu leyo mtshina ivame ukwenziwa ngensimbi ngoba isebenza okunengi. Leyomtshina ingasentshenziswa ukudonsa inyama phakathi kwesisu kumbe phakathi komzimba womuntu umabemhlinza.

Minengi imitshina esetshenziswa esibhedlela. Leyo mtshina iqakathekile kakhulu ngoba ilomsebenzi omkhulu eminye isetshenziswa ukugubha indlebe uma umuntu engenwe yilutho endlebeni, eyinye futhi singasetshenziswa futhi emazinyweni omuntu.

Uma umuntu eqamukile amathambo, zikhona izinto, insimbi, ezifakwayo enyaweni lezinsimbi ziyasetshenziswa ukunamathisela amathambo lawa. Kuvame ukuthi uma umuntu esengani sesilile bayazikhipha lezinsimbi.

Kuqakathekile ukuthi imitshina esetshenziswa ezibhedlela igcinwe kahle, leyo mtshina iyadula njalo iyasiza abantu ngakhoke abesibhedlela bavame ukuyigcina ngendlela eqondileyo.

Imitshina edulayo esibhedlela ivame ikugcinwa emabhokisini eqakathekileyo njalo eqinile. Lokhu kuyavikela ukuthi imitshina leyo ingaphongubanjwabanjwa ngaloba ngubani. Njalo kuyavikela ukuthi leyo mitshina ingafi.

Omama labo sebesenza imisebenzi ephucukileyo. Akusathiwa umama umsebenzi wakhe yikuba sendlini egcina abantwana. Labo omama sebenelisa ukwenza loba yini abayifunayo .Sebesebenza ezibhedlela labo njengabodokotela.

Isikhona imitshina esetshenziswa ezibhedlela ukwelapha imikhuhlane ezihlukeneyo eminye imitshina iyasetshenziswa ukuhlolwa ukuthi umzimba unjani kihamba njani emzimbeni kumbe bebone ukuthi umuntu ubulawa kuyini

Manengi amathulusi asetshenziswa esibhedlela ngabodokotela Kuqakathekile ukuthi lawo mathulusi ahlale ehlanzekile. Kwesinye isikhathi lawa amathulusi makhulu kwesinye abe mancinyane ngakho udokotela kumele abekwazi ukuwasebenzisa.

Isikhona imitshina esetshenziswa ngabo dokotela labo mongikazi ukuthi behlole ukuthi umntwana ukhula kuhle na esiswini leyo mtshina iyasiza kakhulu ngaba uma kulohlupho esiswini odokotela benelisa ukuhle bekulungise masinya

Zinengi izigelo ezisetshenziswa esibhedlela. Lezi zigelo zisetshenziswa ukuquma umuntu ongezwa kahle uma bemhlinza, ezinye njalo zisetshenziswa ukudonsa amazinyo uma umuntu engezwa kahle.

Ezibhedlela kulemitshina eminengi ehlukeneyo, lamathuluzi, esetshenziswa ukwelapha abantu. Leyimitshina, kuqakathekile ukuthi ihlale ihlanzekile. Ngakho igcinwa endaweni ezihlanzekileyo kakhulu.

Abesibhedlela bavame ukuba lezigujana lapha abafaka khona igazi lomuntu ongezwa kuhle. Lezi zigujana ziyasetshenziswa ukuthi nxa befuna ukuhlola igazi beligcine khonaphana esigubhini.

Ezibhedlela zikhona indawo lapho abafakela khona imthambiso uma befuna ukuhlola ukuthi umuntu ubulawa kwiyini. Lezo zinto zibizwa kuthiwa ngama bhikha ngesilungu, ziqakathekile kakhulu ngoba zilo msebenzi omkhulu.

Ezibhedlela kulemitshina eminengi esetshenziswayo ukuyelapha abantu. Leyo mtshina iqakathekile ngoba iyenza umsebenzi wabodokotela ubelula ngakho ke kuqakathekile ukuthi abantu abasebenza esibhedlela bebekwazi ukuyisebenzisa leyo mtshina.

Ezibhedlela sokusetshenziswa imithi ephucukileyo. Leyo mithi iqakathekile ngoba iyasiza abezempilakahle njalo iyenza umsebenzi wabo ubelula. Abezempilakahle bayafundiswa ukuyisebenzisa ngendlela imitshina leyi.

Minengi imtshina ehlukeneyo encedayo esibhedlela. Leyomtshina ivame ukudula kakhulu ngakhoke abasebenzisayo mele besebenzise ngonanzelelo, leyomtshina iyenza umsebenzi wabodokotela labomongikazi ubelula esibhedlela.

Kulendlela ezihlukeneyo ezisetshenziswa ngomama ukuzivikela esiswini. Lezi ndlela zigoqela ukusebenzisa ama "condom" lokunye okuthiwa yi "loop" ngesilungu .Lokhu kuyafakwa esithweni sikamama.

Odokotela basebenzisa amathulusi amanengi uma benceda abantu abangezwa kahle. La mathulusi agoqela isigelo. Leso sigelo sisetshenziswa ukudonsa utshinda uma bethunga umuntu olimeleyo.

Umnyaka lapho okwafa khona abantu abanengi bebulawa ngumkhuhlane okuthiwa yi khovid nayintini. Lowo mkhuhlani wawuthelelwana emoyeni, ngakho abezempilakahle babekhuthaza ukuthi abantu besebenzise okokuvala amakhala lomlomo okubizwa kuthiwa ngamamaskhi.

Isikhona imithi eyelapha isikhumba. Uma umuntu ezizwa elunyelwa esikhunjeni kumbe elezilondalonda isikhona imithi . Leyimithi igoqela icompound camphor cream. Lowo muthi uyagcotshwa ezilondeni umuntu eze asile.

Kulemhlobo yamaphilisi emnengi esetshenziswa ukwelapha umkhuhlane okuthwa ngumalaria. Lawo maphilisi ayanathwa uma umuntu engakabi layo imalaria. Ayasiza kakhulu ukumvikela ukuze uma engalunywa nguminyane lowo othwala imalaria engahlukumezeki.

Eskhathini esinengi umuntu uyazizwa angan ufuna ukuhlanza. Usukhona umuthi osetshenziswayo uma umuntu ebulawa yisisu ngapho efuna ukuhlanza. I-Ematrol ngumuthi osizayo kakhulu uma uzizwa angani ufuna ukuhlanza ngapho ubulawa yisisu.

Uma ukhwehlela, kukhona umuthi othiwa yi Koflet. Lowo muthi ulamandla kakhulu njalo uyelapha imikhuhlane eminengi emayelana lokukhwehlela. Kodwa kuqakathekile ukuthi lowo muthi uqale ubale ukuth'usetshenziswa njani ungakawunathi.

Akhona amaphilisi asetshenziswayo uma umuntu sesizwa ubuhlungu. Lawo maphilisi agoqela i aspirin. Lelophilisi liqakathekile njalo lila mandla. Liyaqeda ubuhlungu masinya masinya. Ulinatha lamanzi lelo philisi.

Abantu abanengi balohlupho lwenhliziyo njalo balegazi elilutshwana, sikhona imithi ephiwa lababantu ukuze igazi labo lisile kumbe bebelegazi elinengi

Isikhona imithi esetshenziswayo uma umuntu ebulawa ngamehlo. Leyo mithi iyathontiselwa emehlweni umuntu engakalali. Iyasiza kakhulu leyo mithi ukwelapha umkhuhlane wamehlo.

Esibhedlela kulomuthi okuthiwa Yi antibiotic leyo mithi iyalwa lamagcikwane asemzimbeni womuntu iyabulala njalo konke okuzininingwana okuhlukumeza umuntu leyo mithi usungayinatha kumbe uyithole ngokujovwa

Kulemihlobo yamapills ehlukeneyo emhlabeni leyo mihlobo yamapills yelapha imikhuhlana ehlukeneyo kulamapills abamvu gebhu alithanga kumbe ayibhakabhaka lawamapills ayelapha imikhuhlane eyehlukeneyo

Kulezi insuku sikhona imithi esetshenziswayo uma umuntu evimbene emakhaleni leyo mithi iyafakwa emakhaleni umuntu ehotshe ukuze umvimbane wakhona uphele kuqakathekile ukuya esibhedlela uma usizwa angani uvimbene kuyakusiza kakhulu lokhu.

I imodium ngamaphilizi aqakatheke kakhulu , lawa amaphilisi asetshenziswa ukwelapha inhlungu eminengi emzimbeni , kuqakathekile ukuthi umuntu engawabhalelwa ngudokotela ewanathe ngendlela atshelwe ngayo ngudokotela ukuze angabi sengozini.

Minengi imithi esetshenziswayo ukulapha amehlo. Leyo mithi igoqela umuthi okuthiwa yi Dorzolamide andTimolol. Lowo muthi uyasiza kakhulu uma umuntu esizwa ubuhlungu emehlweni. Uyawuthontisela emehlweni .

Ngendawo ngendawo ilendlu lapho egcina khona imithi yayo, leyi ndlu ivame ukuhlala ikhiyiwe ukuze ivikele imithi njalo ivimbe abafuna ukungena phakathi bephambanisa.

Kulezi nsuku minengi imithi esetshenziswayo ukwelapha imikhuhlane ehlukeneyo. Leyo mithi igoqela amaphilisi anjenge Alprazolam. Lawa maphilisi aqakathekile ngoba ayasiza ukwelapha imikhuhlane eminengi engahlukumeza umzimba.

Amaphilisi aqakathekile kakhulu lawo maphilisi anceda igazi kulabantu abalegazi elilutshwana ngakho ke kuqakathekile ukuthi banathe amaphilisi lawa ukuze babe legazi eleneleyo.

Kuqakathekile ukuthi umuntu angaphiwa amaphilisi ngudokotela ewasebenzise ngendlela atshelwe ngayo ngudokotela ngoba amaphilisi avame ukuba yingozi uma angawasebenziswa ngendlela engasiyo.

Umkhuhlane wetshukela ngumkhuhlane odume kakhulu emhlaben lomkhuhlane ubulala abantu abanengi ngakho ke isikhona imithi yesintu esetshenziswayo ukuzama ukwelapha leyo mikhuhlane

Amaphilisi aqakathekile kakhulu empilweni yethu, kodwa akumelanga siwanathe ngendlela engayisiyo. Ngakhoke uma uphiwe amaphilisi kumele unathe ngokunanzelela njalo amanengi amaphilisi kumele uwanathe usudlile.

Esikhathini esinengi imithi esetshenziswa lomjovo, ihlala isemambodleleni. Leyimithi iqakathekile kakhulu. Ngakho ke kumele igcinwe ngendlela eyiyo, ngoba imbodlela isingafa loba nini.

Zinengi indlela zokupha abantu ukudla abangezwa kahle ezibhedlela. Kulezinsuku ukudla kwakhona kutholakala esigubhini. Lesi sigubhu siyabe silokudla okungamanzi okutholakala imithanjeni yomuntu.

Kuqakathekile ukuhlalisana phansi sifundisane ngomkhuhlane wengqondo. Lowo mkhuhlane uhlukumeza abantu abanengi. Inengi labantu elibulawa ngawolowo mkhuhlane alikwazi ukuthi lilawo umkhuhlane ngakho kuqakathekile ukuthi abezempilakahle bebhode befundise abantu ngawolowo mkhuhlane.

Uma umntwana esanda kuzala, odokotela bavame ukuthi beqale bemgcine. Bekhangele bahlole ukuthi umntwana ukahle na kumbe ukhula kahle. Lokhu kwenzela ukuthi umntwna engaphumi esibhedlela elento emhluphayo.

Ezibhedlela kuvame ukuthi abantu bayahanjiswa besiyafundiswa. Abantu laba bagoqela odokotela labomongikazi, bavame ukuhlangana, behlangane befundisana ngemikhuhlane langendlela zokwelapha imikhuhlane ehlukeneyo.

Kuqakathekile ukuthi abantwana befundiswe ukusebenzisa amakhompiyutha besabancane. Kulezinsuku ikhompiyutha isiqakathekile ngoba isisebenza ndawo zonke uma umntwana esamncane engahle vele afundiswe ukuyisebenzisa uyayibamba masinya. Lokhu kuyamsiza esekhulile.

Lezi nsuku abantwana bayahanjiswa emakilinika kumbe ezibhedlela lapho nje udokotela kumbe umongikazi uyafika ekhangele ukuthi umtwana udla kuhle kumbe ukhula kuhle .Uma umtwana engakhuli kahle, umama uyaxwayiswa ukuthi aphathe kahle umntwana .

Kubuhlungu ukugulelwa ngumntwana ungumzali ngakho ke abazali bayakhuthazwa ukuthi bengcine abantwana ngendlela eyiyo kodwa kuyajabulisa ukuba ubona mntwana ehlekelela esesibhedlela lokhu kutshengisa ukuthi umntwana usesilile.

Uma umntwana osanda kuzalwa ethwele nzima ekuphefumuleni, kulezinsuku sebeyenelisa ukumlalisa esibhedlela, athole usizo ukuze asile. Inengi labantwana elizalwa lingezwakuhle liyasizwa ngabodokotela ezibhedlela.

Kulenkampani ezinengi ezingcina abantwana lezinkampani zisebenza ukusiza abantwana. Ikampani lezi zigoqela inkampani okuthiwa yi National Child Development Agency. Leyo nkampani ikhangelelwe ngokuphila kwabantwana.

Kuqakathekile ukuthi abantwana labonana behanjiswe esibhedlela bayehlolwa imikhuhlane eyehlukeneyo lokhu kuyancedisa ukuthi umntwana akhule eqinile engahlaselwa yimikhuhlane eyehlukeneyo.

Minengi imitshina esetshenziswa esibhedlela ngodokotela. Leyomitshina iyasiza odokotela uma behlola umuntu engezwa kuhle. Eminye imitshina iyancedisa odokotela ukuthi abone ukuthi kwenzakalani emlonyeni womuntu ongezwa kuhle.

Uma ugula uyahamba esibhedlela. Esibhedlela balakho ukuthatha okuthwa ngamasempuli. Lokhu bayahlola igazi lakho, umchemo, amathe kanye lokunye nje okuphuma emzimbeni. Lokhu ke kuyancedisa odokotela ukuthi bebone ukuthi ubulawa yikuyini.

Amabutho kumbe amasotsha abasebenzi empini kuphela. Kulezinsuku sebekhona abangabodokotela. Laba bantu sebesiza umphakathi bayahamba ezibhedlela bencedisa abantu abangezwa kahle.

Abantwana bavame ukwesaba ukuya ezibhedlela, ngakho ke esikhathini esinengi bahamba labazali babo, omama kumbe ubaba, lokhu kuyabasiza ukuthi bengethuki uma uDokotela esesebenza.

Odokotela bavame ukuhlalisa phansi izigulane bezichasisele ukuthi zibulawa yikuyini. Lokhu kuyasiza kakhulu ukuthi umuntu ezwisise ukuthi kuhamba njani emzimbeni wakhe.

Isikhona imitshina eyenelisa ukuhlola umzimba wonke. Leyomitshina iqakathekile ngoba odokotela sebeyisebenzisa ukuthi belaphe abantu imikhuhlane eminengi ehlukeneyo. Etholakala ngaphakathi komizimba.

Kwezempilakahle kuvame ukuba labantu ababizwa ngokuthiwa ngama (Community Health Worker)laba bantu bayabhoda emizini yabantu bebafundisa njalo behlola abantwana abangezwa kahle .kuqakathekile ukuthi indawo ngendawo ibe lalabo bantu.

Kulezinsuku abesifazana labo sebesenelisa ukwenza imisebenzi eyayivame ukwenziwa ngabesilisa leyi misebenzi igoqela ukuba ngodokotela lo umsebenzi uqakatheke kakhulu empilweni.

Kulezinsuku sokulula ukuthola imithi uma ugula. Uma umuntu engezwa kuhle uyabhalelwa okuliphetshana ngudokotela abe eseqonda esitolo lapho okuthengiswa khona imithi Lezitolo zinengi njalo zilusizo kakhulu

Kuqakathekile ukuthi isibhedlela sihlale sivuliwe , Sona isibhedlela asifanani lamanye amaphilisi alezikhathi zokuvula lokuvala , lokhu kuyikuthi umuntu engagula loba skhathi bani ngakho ke kuqakathekile ukuthi kuhlale kuvuliwe esbhedlela

Ungabe uzizwa ulunyelwa emzimbeni, ungabe usuqalisa ukuba lamafusi usukhona umuthi okuthwa yikenzazole. Lowo muthi uyasiza kakhulu uyawugcoba kabili ekuseni kanye lantambama ususiya lala uyasiza lowo muthi ukuqeda amafusi.

Ungabe uthwala nzima emacansini. Ungabe ungubaba usehluleka ukujabulisa unkosikazi wakho. Usukhona umuthi osetshenziswayo ongawusebenzisa ukuthi ukusize ngakho konke lokhu. Hamba uyesinga ikopivitamin uyakusiza.

Uma umama engelachago olweneleyo solukhona uchago olutholakala ezigubhini oluyimpuphu. Loluchago luhlanganiswa lamanzi akhudumalayo luphiwe umntwana . Lulamandla loluchago njalo futhi kukhona laba abafisa ukuthi bakhe imizimba bayanatha okunye imithi etholakala esibhedlela.

Ezitolo zemithi bavame ukufaka imithi ngendlela eqondileyo. Leyo mithi iyafakwa kahle emashelufini, njalo ifakwa ngokufanana langomsebenzi ewenzayo.

Ezitolo zemithi kutholakala imithi eminengi ehlukeneyo eqakathekile ngakho abantu bayakhuthazwa ukuthi bayethenga leyomithi ezitolo hatshi ngaphansi kwesihlahla ngoba imithi singaba yingozi.

Imithi yokwelapha abantu itholakala ezitolo okubizwa kuthwe ngamapharmacy kuqakathekile ukuthi umuntu emgabhalelwa amaphilisi ngudokotela esibhedlela aqonde khona ukuyathenga lawo maphilisi.

Lezinsuku kulemithi eminengi eyelapha isisu .Kwesinye isikhathi abantu bathwala nzima ukuthi bayengaphandle kumbe baye etoilet. Ngakho ke sokule mithi ebasizayo ukuthi behambe etoilet kuhle kungela buhlungu .

Minengi imithi etholakala ezitolo ezithengiswa imithi. Leyo mithi igoqela imithi yokukhwehlela eyesifuba kanye leyokugcoba izilonda. kuqakathekile ukuthi lezi zitolo zihlale zihlanzekile njalo zifake imithi ngendlela elungileyo.

Kulezinsuku kulezitolo ezithengisa amaphilisi. Lezizitolo zibizwa kuthiwa ngama phamarcy. Uma umuntu engezwa kahle uyahamba esibhedlela ayebhalelwa ngudokotela ukuthi ahambe ayethenga umuthi kulezizitolo. Ziqakathekile kakhulu lezizitolo ngoba zisiza umphakathi

Kulezinsuku omama abangenelisiyo ukumunyisa abantwana kuvame ukuthi bethenge uchago olusesigubhini. Lelo chago luyahlanganiswa ngamanzi abilayo, balulinde ukuze kuphole bebesenathisa bemunyisa abantwana.

Kuqakathekile ukuthi ilizwe ngalizwe libe ezibhedlela ezinengi. Lezi zibhedlela ziyanceda ngoba zisiza abantu abanengi. Ngakho uhulumende kumele ayakhe izibhedlela endaweni ezinengi ukuze abantu abangezwa kahle bathole usizo.

Kulezinsuku isikhona imithi esetshenziswa ngabo dokotela uma abantu bethwala nzima ukuba labantwana .Leyo mithi igoqela I oligocare le ova care .I oligo care ngeyamadoda i ova care isetshenziswa ngabomama .

Ezigabeni ezinengi kuvame ukuthi kungaba lento ehluphileyo bayabiza izakhamizi zonke bezihlalise phansi bexoxisane lazo. Mhlawumbe kulomkhuhlane osuhluphile endaweni, izakhamizi ziyabizwa zonke zihlale phansi ngaphansi kweshlahla zixoxolwe, zichasiselwe, zifundiswe langawo umu lowo mkhuhlan.

Umkhuhlane wediabetis ngumkhuhlane obuhlungu kakhulu. Lowo mkhuhlane ungazalwa ulawo kumbe uwuthole uma ungaziyeluli umzimba. Kuqakathekile ukuthi ufunde ngawo lowo mkhuhlane ukuze uzivikele kiwo.

Abantwana baligugu ngakho ke uhulumende uyabhoda indawo ngendawo enika abantwana ukudla encedisa abazali ebathelela uchago ukuze bekhule beqinile.

Abezempilakahle bayabhoda bhoda emagumeni kanye lezakhamizini bebafundisa ngezempilakahle, lokhu kuqakathekile ngoba izakhamizi ziyathola lazo iskhathi sokuthi zixoxisane labantu bezompilakahle.

Kuqakathekile ukugcina indawo lapho ohlala ekhona uhlanzekile kwanye amazwe bayafaka ilanga elilodwa lapho umphakathi obhoda khona udobha amaphepha. Lokhu ukuqakathekile ngoba kuyavikela emkhuhlaneni eminengi.

Abesibhedlela bavame ukuvakatshela izakhamizi bebajova kumbe bebelapha nxa belemikhuhlane. Lokhu kuqakathekile ngoba kuyasiza lezo zakhamizi ezingenelisiyo kumbe ezihlala khatshana lezibhedlela ukuze lazo zithole usizo.

Ukuba ngumama kuyajabulisa kakhulu kodwa omama bakhuthazwa ukuthi beqonde esibhedlela ukuze abantwana behlolwe ngodokotela bebone ukuthi umntwana ukhula kahle na.

Kulemhlobo lemhlobo yamaphilisi ayehlukeneyo. Lawa maphilisi ayelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo. Amaphilisi amanye amhlophe, amanye alithanga amanye abomvu gebhu. Lawa maphilisi ayelapha imkhuhlane eminengi.

Kuyabajabulisa omama uma sebezele abantwababo. Ukuba lomntwana kuyisibusiso esikhulu esivele kuNkulunkulu. Ngakho ke uma umntwana esanda kuzala, umama uyamthatha emhlanganise lomzimba wakhe ukuze akhudumale

Ukuthandana kwabantu abesilisa akujayelekanga kakhulu kodwa kulezinsuku sebekwenza abantu sezikhona inhlanganiso ezibavikelayo lababantu zibasiza ukuthi bangathwalinzima emphakathini

Ukugula kuyinto ebuhlungu kakhulu kodwa umuntu engezwa kahle kuqakathekile ukuthi ahambe esibhedlela Sokungaba nguye kanye losane lwakhe. Kuqakathekile ukuthi bahambe esibhedlela bayedinga usizo bengahlali endlini belinde ukusila.

Endulo kwakusaziwa ukuthi umuntu ongubaba uthandana lomuntu wesifazane. Kulezinsuku sokuntshintshile abantu abangobaba sebethandana bodwa njalo labafazana sebethandana bodwa. Lokhu akujwayelekanga lokhu esikweni lwesindebele.

Kwesinye isikhathi kuvame ukuthi uma umuntu engaba lomntwana bayamthatha bemfake esifubeni lokhu kuqakatheke kakhulu obaba labomama bavame ukukwenza lokhu.

Kuqakathekile ukuthi umama uma ezithwele ehambe esibhedlela ayohlolwa ngodokotela ukuthi umntwana ukhula ngendlela efaneleyo na . Lokhu kuyasiza kakhulu ukuthi kungaba lohlupho behle belulungise masinya odokotela kusaselesikhathi.

Kulezinsuku sebekhona amajaha athandana lamanye amajaha lokhu kuvame okwenzeka ebantwini abancane ngakho uhulumede usefundisa abantu ngabo labobantu.

Kuqakathekile ukuthi abantu behlale phansi bexoxisane ngendaba ezisiza umphakathi. Indawo ngendawo bavame ukufaka ilanga behlale phansi bexoxe bebonisane indlela zokuthi impilo ingabalula njani.

Uma umuntu ezithwele, kuqakathekile ukuthi avakatshele esibhedlela. Ukuyahlolwa ukuthi umntwana ukhula kahle na esiswini. Lokhu kuyasiza kakhulu, ngoba kuyanceda ukuthi odokotela bamsize umuntu kungaba kenkinga.

Kuqakathekile ukuba lokuzwisisana empilweni ,lokhu kuyasiza .Ngoba uba abantu bezwisisana ethandweni njalo endlini bayaphumelela entweni ezinengi bebonke .Bedonsa bebonke.

Endulo kwakujwayelekile ukuthi uma abantu bebeletha bebelethele ezindlini , zazikhona izalukazi ezazikwazi lowo msebenzi kulezinsuku akusavamanga.

Kulezi insuku sokulula ukuthi umuntu abone umntanakhe esuswini isikhona imitshina enjengo ultra scan leyo mtshina uyasetshenziswa ukhangele ukuthi ukhangele ukuthi umntwana ukhula kahle na esuswini sikamama.

Kulezinsuku ezibhedlela isikhona imitshina eminengi eyenza umsebenzi wabodokotela labomongikazi ubelula. Leyo mitshina iqakathekile njalo ilusizo olukhulu esibhedlela.

Kuqakathekile ukuthi umuntu ehlale eselula umzimba. Lokhu kuyamsiza kakhulu njalo kuyamvikela emkhuhlneni eminengi. Ikhona imikhuhlane esivamile kulezinsuku. Leyo mikhuhlane iyabulala abantu. Leyo igoqela umkhuhlane wenhliziyo.

Kuqakathekile ukuthi umuntu engazizwa engezwa kahle ehambe esibhedlela ayedinga usizo kulezi nsuku sebekhona odokotela abayenelisa ukusiza abantu ngokuziyelula uma umuntu engezwa kuhle lokhu kubizwa kuthiwa yi physio therapy

Kuqakathekile ukuthi umuntu ahlale elemithi eyehlukeneyo endlini. Leyomithi igoqela amabhanditshi kanye lamafutha aqeda ubuhlungu emzimbeni. Amaphilisi lawo ayafunakala..

Uma umuntu elimele esandleni kwesinye isikhathi bavame ukuthathwa into eqandayo beyibeke lapho alimele khona lokhu kuyasiza kakhulu ekwehliseni ubuhlungu esandleni somuntu ngakho ke abantu mele bejwayele ukukwenza.

Ukuzelula kuqakatheke kakhulu ngakho abezempila kahle bakhuthaza abantu ukuthi bezelule isikhathi sonke lokhu kuyabavikela emikhuhlaneni eminengi uma umuntu ezelula ugcina umzimba wakhe uqinile ngakho uyazivikela emikhuhlaneni

Kulezi insuku minengi imithi lamathuluzi asetshenziswa esibhedlela okwelapha abantu. Kuqakathekile ukuthi isibhedlela sibe lemithi lamathuluzi amanengi ayeneleyo. Lawa ayasiza ukuthi umsebenzi ubelula. Ngakho ke izibhedlela kumele zithenge imithi lamathuluzi kube kunengi.

kuqakathekile kuthi umzi lomuzi ubelebhokisi lapho okucinwa khona imuthi yokusebenzisa endlini leli bhokisi libizwa kuthiwa yi first aid kit lelibhokisi livame ukuba lemithi eminengi esetshenziswayo uma abantu behlelwe yingozi rndlini

Kulezinsuku abantu sebefundiswa ukusebenzisa amakhompiyutha. Aqakathekile amakhompiyutha ngoba ayenza imisebenzi eminengi ibelula. Abantwana sebefundiswa ezikolo kanye labantu abadala sebefundiswa ukuwasebenzisa lawa makhompiyutha.

Kulezi nsuku sezinengi indlela zokudinga usizo , kudala sasigijimela esibhedlela uma singezwa kuhle. Kulezinsuku sekukhona okusetshenziswayo efoniñi okokuthi iyaphongu hlaba kuphela kukutshele ukuthi ubulwa yikwiyini ungakayi esibhedlela.

kulezinsuku sokulula kakhulu ukwelapha abantu ngoba sokulemitshina owenza umsebenzi wabo dokotela labomongikazi ubelula esibhedlela leyi mitshina eminye yakhona ikhangela igazi eminye ikhangela lokuphefumula komuntu

Kulezinsuku ikhona imitshina esetshenziswa esibhedlela ukukhangela ukuthi inhliziyo yomuntu itshaya ngendlela elungileyo na .Leyomtshina iyakhangela ukuthi igazi liyahamba na emzimbeni womuntu ngendlela eqondileyo .

Ezibhedlela zinengi izinto ezisentshenziswayo ukwelapha abantu lezi zinto zigoqela imijovo amaphilisi Kanye lezigelo zoku qumaquma uma behlinza umuntu

Kulezinsuku kuqakathekile ukuthi isibhedlela sibe lemitshina eminengi ukuze benelise ukusiza abantu. Leyo mitshina iyasiza abesibhedlela, ngakho kuqakathekile ukuthi abesibhedlela ngasibhedlela sithenge leyo mtshina.

Minengi imitshina esetshenziswa ngodokotela ezibhedlela. Leyi mitshina igoqela imitshina ekhangelane lokuphefumula komuntu kanye lemitshina ehlola ukuthi inhliziyo yomuntu isebenza ngendlela eqondileyo na. Kuqakathekile ukuthi odokotela bebekwazi ukuyisebenzisa leyo mitshina.

Imithi yesintu minengi njalo iyehlukune. Leyo mithi iqakathekile ngoba iyenelisa ukwelapha imkhuhlani eminingi. Iyelapha leminye imikhuhlane enzima ukwelapha uma ungaya esibhedlela. Kuqakathekile ukuthi umuntu engagula eqale azame leyo mithi.

Kuqakathekile ukuthi umuntu uma engezwa kahle aqale azame umuthi wesintu. Leyo mithi iyasiza kakhulu njalo itholakala lula endaweni ezinengi kodwa umuntu kumele abe lolwazi ukuze anganathi into engayisiyo.

Ungazizwa angani awuzwa kahle emzimbeni kuqakathekile ukuthi uke ugijimele egangeni uyedinga izihlahla lezo zihlahla sezingakusiza ungakayi esibhedlela. Zinengi lezo zihlahla zigoqela umsuzwana leminye nje esetshenziswayo kuqakathekile umuntu ehambe eyeyidinga leyo mithi egangeni.

imithi yesintu ivame ukumila yodwa egangeni kodwa ifuna umuntu ololwazi ngayo ngoba eminye iyingozi eminye imithi ifuna ukuthi igejwe ngabantu abayaziyo

Kuqakathekile ukuhlala kucentiwe egumeni lokhu kuyasiza ngoba kwezinye izikhathi inyoka ziyachatsha phakathi. Ngakho ke abantu bayakhuthazwa ukuthi becente iguma bengalitshiyi liliganga

Kulezinsuku imithi yesintu isithathwa icholwe ihlanganiswe lamanzi ifakwe emambodleleni. Lokho kuyajabulisa kakhulu ngoba sebebona labo abantu ukuthi imithi yesintu iyasiza. Abantu abasagijimeli ukuya esibhedlela sebehamba besiyayidinga leyo mithi yesintu.

Kulezinsuku imithi yesintu isithathwa ifakwe emambodleleni ibengathi yimithi yesikhiweni. Lokhu kutshengisela ukuthi imithi yesintu iqakathekile njalo iyasebenza kakhulu.

kulezi insuku imithi yendulo isithathwa ibekwe emambodleleni isetshenziswe lasesikhiweni lokho kuqhakathekile njalo kuyasiza kakhulu leyo mithi ingasetshenziswa ukulapha imikhuhlane etshiyeneyo

Kulezinsuku imithi yesintu isihlanyelwa. Lokhu kuyajabulisa ngoba abantu sebezwisisa njalo sebebona lokuqakatheka kwaleyo mithi. Abasagijimeli ukunatha amaphilisi bengakazami leyo mithi yesintu.

Izihlahla ezinengi ziyimithi ngakho ke abantu bayakhuthazwa ukuthi bengagamuligamuli lezizihlahla bezigcine zikhona egumeni lezizihlahla ziyancedisa ukwelapha imikhuhlane kwesinye isikhathi lezo zihlahla futhi ziyaxotsha izinanakazana ezinjenge nyoka.

Imithi yesintu iyatholakala egangeni kodwa uma umuntu esiyadinga leyi imithi kuqakathekile ukuthi ananzelele ngoba usengahlangana lenyoka , inyoka ziyingozi kakhulu ngakho ke uma umuntu esiyadinga le mithi kumele ehambe kukhanya.

Zinengi izihlahla ezitholakala egangeni ezelapha imikhuhlani ehlukeneyo, endulo okhokho bethu babesebenzisa lezo zihlahla ngoba kwakungela zibhedlela lezi esizitholakalakulezinsuku lezi zihlahka babezichola kwezinye izikhathi beziwomise kumbe bezigcobe emzimbeni zisamanzi.

Imithi yesintu isetshenziswa ukwelapha imikhuhlane eminengi ngakho ke abantu bayakhuthazwa ukuthi beyisebenzise bengakayi ezibhedlela leyo mithi igoqela umsuzwana, umsuzwana uyelapha ukukhwehlela

Kulezinsuku abantu sebesebenzisa imithi yesintu ukuzelapha sebenanzelela lokuthi lemithi leyi etholakala ezibhedlela isukela emithini yesintu isukela ezihlahleni

Minengi imithi esetshenziswayo eyesintu ukwelapha imkhuhlane eminengi kuqakathekile ukuthi abantu beebyazi leyomithi, leyomithi singaqeda imikhuhlane eminengi esihlupha abantu kulezinsuku abendulo babeyisebezisa leyimithi kakhulu.

Umuthi wesintu osetshenziswa ukwelapha imkhuhlane eminengi. Le mikhuhlane igoqela umkhuhlane woquqo ikhanda lesisu kuqakathekile ukuba yazi imithi yokwelapha imikhuhlane eminengi kuqakathekile njalo ukubayazi imithi yesintu ukuze usikala ungakayi esibhendlela.

Amaluba aqakathekile empilweni, inyosi siyawasebenzisa lawo maluba ukuyenza uluju. Uluju lona lungumuthi oqakathekileyo ngoba luyasiza umuntu ohlutshwa yikukhwehlela.

Kuqakathekile ukuhlanyela imithi yesintu. Leyo Imithi iyasiza kakhulu emikhuhlaneni eminengi ehlukeneyo . Ngakhoke abantu kumele beyihlanyele ihlale ikhona.

Kulezi nsuku abezempila kahle bakhuthaza abantu ukuthi basebenzise imithi yesintu leyo mithi iqakathekile ngoba itholakala lula endaweni ezinengi njalo kwezinyi skhathi iyelapha masinya

amaluba awaso oucecisa kuphela akhona amaluba angumuthi esintwini lawo maluba ayasiza ukwelapha imikhuhlane ehlukeneyo ngakho ke kuqakathekile ukuthi abantu babewazi ukuqakatheka kwawo amaluba lawa

Minengi imithi yesintu engasetshenziswa ukwelapha imikhuhlane ehlukeneyo. Leyi mithi ivame ukutholakala egangeni kumbe ngemva kwezindlu ngakho ke abantu kumele befunde ngayo leyimithi ukuze bengadlalisi imali besiya esibhedlela kwezinye izikhathi.

imithi yesintu iqakathekile ngoba ayisizi abantu kuphela iyenelisa lokusiza inyamazana lezifuyo emakhaya ngakho ke umuntu kumele ebekwazi ukuyisebenzisa leyo mithi